Imfundo yebanga laphansi iqakatheke kakhulu akufanelanga ixegiswe njalo akula sigaba okufanele seqiwe ngoba pheka umntwana sengalahlekelwa yikusasa lakhe.

Abantwana abancane, bemfundo yebanga laphansi. Bakhuthazwa ukuthi badlale kakhulu, ngoba ukudlala yikho okubakhulisayo, njalo kuyabajabulisa.

Ababalisi bebanga laphansi kufanele bakhokhelwe imali ephezulu kakhulu ukwenzela ukuthi bafundise bele ntshukutshu ngoba kunzima ukufundisa abasakhulayo.

Imfundo yebanga eliphansi iqakatheke kakhulu ababalisi abafundisa abafundi bebanga laphansi kufanele babe lesineke ukwenzela ukuthi abantwana befunde bejabulile

Imfundo yebanga laphansi iqakathekile kakhulu. Ababalisi bemfundo yebanga laphansi bakhuthazwa ukuthi babophe ziqine ekufundiseni abantwana ukwenzela ukuthi bafunde kuhle njalo bahlakaniphe.

Abantwana bemfundo yebanga laphansi bayajabula nxa behlangene, ukudlala bonke bayakuthanda ngoba kuyabenza bekhaliphe njalo kuyabakhulisa.

Imfundo yebanga laphansi iqakathekile kakhulu. Ababalisi bakhuthazwa ukuthi babophe ziqine ekufundiseni abantwana ukwenzela ukuthi baqeqetshe ezifundweni zabo.

Abasakhulayo ikakhulu abafundi bebanga laphansi, bayajabula nxa bedlala ezikolo. Akuqondanga ukuthi behlale bephethe izingwalo izikhathi zonke. Ngoba ukudlala kuyabakhulisa njalo kuyabalibazisa.

Imfundo yebanga laphansi iqakathekile kakhulu. Ababalisi abafundisa kubanga leli bakhuthazwa ukuthi babophe ziqine ukwenzela ukuthi abantwana bahlakaniphe.

abantwana bemfundo lebanga laphansi kufanele baphiwe ukudla esikolo ukwenzela ukuba bafunde bejabulile njalobathande isikolo

Izikolo ezinengi zemfundo yebanga laphansi zakhiwe kuhle. Zibhaliwe ibizo lesikolo ukwenzela ukuthi izivakatshi zincedakale.

Imfundo yebanga laphansi kufanele iqakathekiswe kakhulu njalo ingaxegiswa. Ngoba ikusasa lomntwana libonakala kuhle esasemncane.

Abafundi bemfundo yebanga laphansi, kufanele bancediswe zinhlelo eziphathelane labantwana. Kumele bathengelwe izingwalo njalo lezicathulo ukwenzela ukuthi bafunde beleveve.

Imfundo yebanga laphansi isiphucuka kakhulu. Ngitsho njalo ngoba abafundi bemfundo yebanga laphansi sebelemfundo elingana lemfundo yebanga laphezulu.

Izikolo ezinengi zemfundo yebanga laphansi zilezakhiwo ezinhle. Lokhu kuhle kakhulu ngoba kuyenza abafundi bajabulele ukuya esikolo njalo benze kuhle kakhulu.

Imfundo yebanga laphansi iqakathekile kakhulu. Ababalisi bakhuthazwa ukuthi babophe ziqine ekufundiseni abantwana ukwenzela ukuthi baqeqetshe ezifundweni zabo.

Abasakhulayo kufanele bayakhwe, bafundiswe kakhulu ngokuqakatheka kwemfundo ukwenzela ukuthi bafunde belentshukuntshu njalo bekwazi abakufundelayo.

Imfundo yebanga laphansi isiphucuka kakhulu. Abafundi abafunda kubanga leli bafundela emakamelweni amahle njalo sebelamalaboratory.

Ababalisi bemfundo yebenga laphansi kufanele babe lesineke nxa befundisa abafundi. Lokhu kuyenza abafundi bathande isikolo njalo bakhuthale ngemfundo yabo.

Izakhiwo zemfundo yebanga laphansi kufanele zibukeke. Ngoba zingabukeka abafundi bazaba leveve lokufunda njalo beqakathekise imfundo yabo.

Abafundi bemfundo yebanga laphansi bayajabula nxa bethola ukudla ezikolo ngoba abanye bayabe besuke emakhaya abo bengela lutho lokudla.

Abafundi bemfundo yebanga laphansi bayajabula kakhulu nxa bethola isikhathi sokudlala. Lokhu kuqakathekile ngoba kuyabalibazisa njalo kuyabanceda ukuthi bazane.

Imfundo yebanga laphansi isiphucuka kakhulu njengemfundo yebanga laphezulu. Abafundi abafunda kubanga laphansi sebelama labhoretri. Njalo ama labhoretri lawa ahlanzekile njalo mahle okwamagama.

Imfundo yebanga laphansi iqakatheke okwamagama. Akufanelanga ixegiswe lakancane ngoba yiyo ebonakalisa ukuthi ikusasa lomntwana lizabe linjani kusesemasinyane.

Imfundo yebanga laphansi iqakatheke okwamagama akufanelanga ixegiswe lakancane ngoba yiyo ebonakalisa ukuthi ikusasa lomtwana lizabe linjani kusesemasinyane

Izakhiwo ezinengi zemfundo yebanga laphansi zinhle okwamagama. Abafundi abafunda kulezo ndawo bafunda bejabulile.

Imfundo yebanga laphansi iqakathekile kakhulu. Abafundi abafunda kubanga laphansi bafundela emakamelweni amahle. Lokhu kuqakathekile ngoba kubayenza befunde bekhuthele.

Ababalisi bemfundo yebenga laphezulu, kufanele babe lesineke, njalo behlale behleka labantwana, ukwenzela ukuthi basebenzisane kuhle.

Imisebenzi yezandla isimemetheka ilizwe lonke, abafundi bakhuthazwa ukuthi beqakathekise imsebenzi yabo yezandla ukwenzela ukuthi beyenelise ukuziphilisa.

Imfundo iqakathekile kakhulu abafundi bemfundo yebanga laphezulu bakhuthazwa ukuthi beqakathekise imfundo yabo ukwenzela ukuthi babe lekusasa elihle.

Imfundo yebanga yaphezulu isiqakathekisa kakhulu imisebenzi yezandla. Ababalisi sebabona ukuthi abafundi bangabakwazi imisebenzi yezandla bayenelisa ukuziphilisa laloba imisebenzi ingatholakali.

Abafundi bemfundo yebanga laphezulu bakhuthazwa ukuthi beqakathekise imisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi beyenelise ukuziphilisa.

Abafundi bemfundo yebanga laphezulu bakhuthazwa ukuthi baqakathekise imisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi bayenelise ukuziphilisa

Ubucwephetshe obudabuka labelungu sobuncedisa kakhulu abafundi ezikolo , abafundi sebesebenzisa ama computer labomabonakude , lokhu kuyenza imfundo yabo ibe lula

Abafundi bebanga laphezulu. bakhuthazwa ukuthi baqakathekise imisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi imisebenzi nxa ingasatholakali elizweni benelise ukuziphilisa.

Imfundo yebanga laphezulu isiphucuka. Sokulobucwephetshe obudabuka labelungu. Njalo abafundi bebanga laphezulu sebesebenzisa ama compiyutha esikolo

Imfundo yebanga laphezulu. Idinga umuntu ozimiseleyo, okwaziyo akufunayo empilweni, ngoba phela ababalisi besigaba onaIQesi, kabalandelelimuntu.

Imfundo yebanga laphezulu iqakathekile kakhulu. Abafundi abafunda kubanga laohezuku bafundela endaweni ezinhle kakhulu eziqoqekileyo njalo ezinakekelwayo.

Abafundi bemfundo yebanga laphezulu bakhuthazwa ukuthi baqakathekise imisebenzi yabo yezandla ukwenzela ukuthi bayenelise ukuziphiilisa

Infundo yebanga laphezulu isiphucuka .sokulobucwepheshe obudabuka labelungu. njalo abafundi bebanga laphezulu sebesebenzisa amakhomphuyutha ezikolo.

Ubucwepheshe obudabuka labelungu sobumemetheka ilizwe lonke jikelele abafundi sebesebenzisa amakhophiyutha labomakhalekhukhwini lokhu kuyabanceda kakhulu ezifundwenu zabo.

Abafundi bemfundo yebanga laphezulu bafundela ezindaweni ezinhle njalo ezehlukileyo kufanele ufunde kakhulu ukuyenzela ukuthi ufike esigabeni leso.

Abafundi bemfundo yebanga laphezulu bakhuthazwa ukuthi bakhuthale ngemisebenzi yezandla, ngoba imisebenzi yezandla iqakathekile njalo uyenelisa ukuziphilisa ngayo.

Imfundo yebanga laphezulu iqakathekile kakhulu. Abafundi bemfundo yebanga leli bakhuthazwa ukuthi beqakathekise imfundo yabo ukwenzela ukuthi bebelekusasa elihle.

Abafundi bemfundo yebanga laphezulu bakhuthazwa ukuthi baqakathekise imisebenzi yezandla ngoba ukuba lolwazi mayelana ngemsebenzi yezandla kubenza bayenelise ukuziphilisa

Singaba yini ngaphandle kukambalisi. Umbalisi udlala indima eziqakatheke kakhulu empilweni zabantu. Udokotela uvela kumbalisi, umlimisi udabuka kumbalisi.

Ulwazi soluyanda , emfundweni yebanga laphezulu. Abafundi, sebefunda ngomzimba wonke womuntu, njalo lamabhonzo, wonke asemzimbeni, bawazi ngamabizo.

Inengi labafundi bebanga laphezulu liyayengana ekubeni bayeqe imithetho. Ngakhoke kubalulekile ukuthi ababalisi bebayesekele ukwenzela ukuthi ikusasa labo liphakame.

imfundo yebanga laphezulu iqakathekile kakhulu abafundi bemfundo yebanga leli kufanele bakhuthale ukwenzela ukuthi baphumelele ezifundweni zabo

Imfundo yebanga laphezulu iqakathekile kakhulu, abafundi bebanga leli kufanele bakhuthale ukuze baphumelele ezifundweni zabo.

Abafundi bemfundo yebanga laphezulu ,kufanele baphiwe ukudla esikolo .Lokhu kubakhuthaza ukuthi bafunde bekhuthele njalo belamandla.

Ibhakane elitholakala phandle kwesikolo semfundo yebanga laphezulu, livame ukuncedisa abafundi kanye lezivakatshi ukwenzela ukuthi babelolwazi olujulileyo.

Imfundo yebanga laphansi lemfundo yebanga laphezulu iyehlukene kakhulu. Inengi lababalisi bemfundo yebanga laphansi balesineke ikanti ababalisi bemfundo yebanga laphezulu bahamba lohambayo.

Abafundi bakubanga laphezulu, kufanele besekelwe kakhulu, bafundiswe ngempilo ngoba inengi labo liyayengana lingafika esikolo.

Ababalisi bemfundo yangaphezulu bazimisele ngokufundisa, njalo labafundi bakhona bayaqeqetsha ezifundweni zabo. Lokhu kutshengisa ukuthi ikusasa iyakhanya kakhulu.

Izakhiwo zabafundi bebanga laphezulu kuqakathekile ukuthi zibe zinhle ukwenzela ukuthi abafundi bakhuthale ekufundeni ngoba ukufundela endaweni enhle kuyajabulisa.

imfundo yebanga laphezulu iqakatheke kakhulu abafundi abafunda ebangeni laphezulu kufanele bayakhelwe izikolo ezinhle ukwenzela ukuthi bakhuthale ezifundweni zabo njalo baqeqetshe

Imfundo yebanga laphezulu inhle ngoba abafundi abahlali befunda izikhathi zonke. Bayathola isikhathi sokubonakalisa izipho zabo.

Abafundi bebanga laphezulu kufanele bahlangane lenhlelo ezihlukehlukeneyo ukwenzela ukuthi basizakale ezifundweni zabo njalo lanxa sebephutshile izigaba zabo zemfundo.

izakhiwo ezinengi zemfundo yebanga laphezulu zakhiwe kuhle okwamagama abafundi abafunda kubanga leli bayajabula kakhulu ngoba bafundela endaweni ezinhle lokhu kuyabakhuthaza kakhulu.

Imfundo yebanga laphezulu iyandise ukuba labantwana abahlala ezikolo. Njalo abantwana labo kumele bagcinakale kuhle, lokudla abakudlayo kufanele kuhlanzeke izikhathi zonke.

Abafundi bemfundo yebanga laphezulu abafunda emadolobheni abahambi ezikolo ngenyawo kodwa bahamba ngezimota ngoba kungumango omkhulu kakhulu

Imfundo yebanga laphezulu iyajabulisa kakhulu ngoba alibali isikhathi eside liyahlala liphumuze inqondo njalo lidlale labangane

Imfundo yebanga laphezulu isiphucuka . Sokulobuchwephetshe obudabuka labelungu njalo abafundi bebanga laphezulu sebesebenzisa amakhompiyutha ezikolo.

Izakhiwo ezinengi zemfundo yebanga laphezulu zakhiwe kuhle okwamagama abantwana abafunda ibanga laphezulu bayaqeqetsha ngoba bafundela ezindaweni ezinhle.

Izakhiwo ezinengi zemfundo yaphezulu zakhiwe kuhle okwamagama. Ubuhle besakhiwo buyapha abafundi iveve lokufunda, njalo bayaqeqetsha

Abafundi bemfundo yebanga laphezulu bafundela ezindaweni ezinhle njalo ezihlanzekileyo. Kufanele ufunde kakhulu ukwenzela ukuthi ufike esigabeni leso.

Abafundi bemfundo yebanga laphezulu kufanele bahlakaniphe njalo bahlanzeke ukwenzela ukuthi bayenelise ukuhlalisana kuhle ngazo zonke izikhathi.

Imfundo yebanga laphezulu iqakathekile kakhulu. Abafundi abafunda kubanga laphezulu bafundela emakamelweni amahle kakhulu. Lokhu kuyabakhuthaza ukuthi basebenze ngamandla.

izakhiwo zemfundo yebanga laphezulu zinkulu kakhulu njalo zakhiwe kuhle abafundi abafunda kubanga leli bayakholisa ngoba bafundela ezindaweni ezinhle

Imfundo yebanga langaphezulu kufanele iyandiswe ilizwe lonke njalo uhulumende kufanele ehlise inkokhelo ezidingakalayo ukwenzela ukuthi abafundi bafunde njalo baqeqetshe.

Imfundo yebanga laphezulu iqakathekile abafundi abafunda kubanga laphezulu bafundela kuzakhiwo ezinhle ezihlanzekileyo njalo eziqoqekileyo

Abafundi bemfundo yebanga laphezulu. Kufanele bakhuthale kakhulu ezifundweni zabo ukwenzela ukuthi baphumelele ngoba bayikusasa.

Imfundo yebanga laphezulu iqakathekile kakhulu njalo abafundi abalesosigaba kufanele basebenze nzima ngoba abazali bakhipha izimali ezinengi kakhulu.

Imfundo yebanga laphezulu isiphucuka, sokulobuchwephetshe obudabuka labelungu njalo abafundi bebanga laphezulu sebesebenzisa amakhompiyutha ezikolo.

Imfundo yebanga langaphezulu idinga umuntu ozimseleyo njalo okwaziyo akufunayo emilweni ngoba phela ababalisi besigaba leso abalandeleli muntu.

Imfundo yebanga laphezulu isiphucuka sokulobcwephetshi obudabuka labelungu ababalisi sebefundisa bejabulile njalo bekhuthele kakhulu

Imfundo yebanga laphezulu isiphucuka kakhulu .Abafundi bemfundo yebanga laphezulu sebesebenzisa ubucwephetshe obudabuka labelungu ezifundweni zabo .

Emfundweni yebanga laphezulu, uhlangena labafundi abehlukeneyo, njalo abadabuka ezindaweni ezihlukahlukeneyo. Kubalulekile ukuthi abafundi laba besekelwe ukwenzela ukuthi behambe ngedlela eqondileyo eyokukhonza.

Ubuchwepheshe obudabuka labelungu buyancedisa kakhulu. Imfundo yebanga laphezulu siphucuka njalo abafundi sebesebenzisa amakhompiyutha. Lokhu kuyinto enhle kakhulu.

Izakhiwo zemfundo yebanga laphezulu zinhle okwamagama njalo zinkulu kakhulu, nxa ufuna ukufika kubanga lelo kufanele usebenze kakhulu.

Imfundo yebanga laphezulu isimemetheka , abafundi abafunda kubanga leli bafundela emakalweni amakhulu njalo lezingwalo zabo zihlala zigoqwe kuhle

Izakhiwo ezinengi zemfundo yebanga laphezulu zakhiwe kuhle njalo ngesineke abafundi abafunda kubanga laphezulu bayajabula ngoba bafundela ezindaweni ezinhle okwamagama.

Izikolo ezinengi zemfundo yaphezulu ziphucukile. Izingwalo zakhona zihlanzekile. Njalo zihlala endaweni eqoqekileyo.

Imfundo yebanga laphezulu iphucukile kakhulu abafundi bafundela emakamelweni amakhulu amahle ahlanzekileyo njalo ahlelekileyo

Imfundo yebanga laphezulu ilezakhiwo ezinhle kakhulu njalo ama laboratory akhona makhulu ahlanzekile njalo aqoqekile.

Imfundo yebanga laphezulu iqakathekile kakhulu. Abafundi abafunda ukubanga laphezulu bafundela emakamelweni amahle. Lokhu kuyabakhuthaza njalo kubenza befunde bekhuthele.

Izakhiwo zemfundo yebanga laphezulu zinhle kakhulu njalo ziphucukile zilamabhakane abucwazicwazi ancediswa yibucwephetshi babelungu

Kunzima ukuyafika emfundweni yebanga langaphezulu, ikakhulu nxa uyintandane njalo nxa abazali bakho beleholo elincinyane, ngoba phela iminwe ayilingani, kodwa ngokuzimisela sungaphumelela.

Imfundo yebanga laphezulu igcwele izikhwicamfundo, njalo izakhiwo zabo zinhle okumangalisayo. Kuqakathekile ukuthi abafundi abakulesisigaba bafunde kakhulu.

Imfundo yebanga laphezulu iqakathekile kakhulu abafundi bemfundo yebanga laphezulu kufanele beqakathekise imfundo yabo ukwenzela ukuthi baphumelele.

Imfundo yebanga laphezulu idinga umuntu ozimiseleyo njalo okwaziyo akufunayo empilweni ngoba phela ababalisi besigaba sona leso abalandeli muntu

Imfundo yebanga laphezulu ifuna ukhuthale njalo uzimisele ngoba unzima ukwedlula imfundo yamabanga wonke njalo ungenza kubi awuqhubeleli phambili